Nguwa ino yotopona hundumure nehuchatobve pamukaka ,hotoendeswe kuzvikora kuti hufane kutotaticha nekuziya. Pekanotozogume makore marongomuna kanenge koziya zvakawanda ngendaa yezvekutiticha izvi.

Mazuva anaa kudai ngekuwanda kunoite zvikora, hwana hudoko kunyanzi huchinemakore matatu kana marongomuna hwatonasirirwawo zvikora zvahwo kwehunoenda hweiswera hweitofundira hweitaticha. Zvinoite kuti hwana hukure nhlondo dzakangwara.

Zvikora zvemukanyi tichakura zvakawanda zvakona vana vainyorere pamarenje, ngendaa yekuti kwaiya kusina matebhura kunyazwi pokupekutsikirira veinyora, asi kubudikidza ngekuti mazuva ano zvaanane, tinoone kuti vana vazhinji vaanematebhura ekutsamirira nezvihlayo zvekugara veitaticha.

Kune ndau dzinoakwa muntaraunda mwedu, dzinotendera kuti vana vachiri mizera mudoko yaamho vaoneke veiendeyo koaraidza nekufundiswa kuti vaoneke veizongwara kunyazwi voende kuzvikora.

Kune mushando mukurutu yambo, kuningire vana vadoko kunyanya vane mazera anotangire pamakore matatu kana marongomuna. Vanenge voyendeswe kuzvikora kotaticha nokuti havagarisiki, ngekudaroko vanovadetsera vanofana kuramba vakati kwangwa, kuningire kuti hwana uhwu hurikuiteyi.

Nguwa ino yetoopona ino zvikora zvati pwepwepwe muntaraunda mwetinogara. Izvi zvinobetsera kuitira kuti vana vasasahamba mumango wakakura kuti vaoneke veisangana nepanechikora.

Zvikora zvizhinji zvorime maruwa nekusime maruwa muchiwanze chazvo kuti zviningirike, nekuake zvidziro zvakati mboryo kuitire vanode kutaticha vaoneke veitatiche pakanaka.

Kubudikidza ngekuti zviro zviri kuchicha chicha kunyazwi ngenjira inofundiswa ndiyo vana muzvikora takuona mazuva ano kuti kutaticha kweparukunhla kwakuwanda ngekuti ndumure dzakona dzotozvikonawo nekuzvijaira kushandisa rukunhla kuverenga ndirwo.

Muzvikora matinohamba mawanda zviro zvekuti vana vadoko vatambise ,zvinosanganisira midzuwe inoite kuti nqondo dzavo dzikasire dzafunga nekukona kuona kuti ichi choshanda pari chodiwe pari .

Chikora chepashi ndoopanoumbwe vana, kubudikidza ngekuti vanovadetsera ndoovanenge veivabhuire ngenjira yakanaka yekuteedzera, kunyazwi nemaponero. Hino zvikora zvizhinji, zvakawanda zvaane utekwerede hwakawanda hunoite kuti vana vakasire kufunga, nekukasira kujaeya mukupona.

Kakurutu teitaticha nekufundiswa, pane zvetaibata kubudikidza ngenjira yekuti unofundisa unonga eireketa. Pochizoita zvimweni zvetaibata ngekuti pane pezvinonga zvakanyorwa zvakanamirwa kuitira kuti tisakasira tariyarwa.

Kuzvikora kwatinoenda kwane zvimutekwerede zvakawanda zvekutaticha ndizvo kuitire vanenge veitaticha kuti vaone njira dzakanaka dzekutaticha ndidzona nekuzoziya mukutatichamwo.

Kubidikidza ngenjira yekuti vantu vakawanda vakaenda kuzvikora zvaanyore kunyore zviro zvingadaro zveidetsera vanhtu mukati mwekupona, kuti vaone veierenga nekuzozvidetsera vega kunyazwi mumamuzi mavanogara.

Petinohamba muzvikora zvakawanda wanda tinoone kuti zvikwangwari zvoiswa mazuwa anaa zvaakuita kuti zvidetsere kuti vanhu vaone kuti chikora chiri pari. Tutsezve hazvicharyiwi maningi ngengura.

Ndau dzinofundira vana vadodori vekuchikora dzinosisa kugara vakangwaririka ngekugara dzakachena kuitara kuti vana vasharukwa nenyoka Vazwe zvimweni zvipika zvemusango zvinokona kuhamba muganga imomo.

Kune zvimweni zvikora zvirimudhuze nemifuya, kana kuti vana vechikora vanohamba veiyambuke mifuya kuti vaone kuenda kuzvikora kwevanotatichira.

Muzvibhedhlera mwakawanda, ndau dzamwo zhinji munenge mune zvimatumbu zvinoshandiswe kudzimure mwoto kuti waambura. Izvi zvinoizirwe kuti zvibhedhlera zvisazobaka ngenguva iyoyo mwoto unokona kuuya.

Kubudikidza ngekuti urema hunosiyana hunobate vana kubva vachi vadoko, zvikora zvedu zvotendera kuti vanavo vasikakoni kureketa nevasikaoni vafundiswe ngenjira dzinoenderana navo muzvikora mwoumwomwo.

Kudayi ngekuti vanoziye mitombo vakawanda, voendazve nemuzvikora koofundise vana vezvikora kubve pamizera midoko kuitira kuti vazodetsereka veyikura kudaroko mundaromo.

Kudai ngekuti mbavha dzinohamba dzarura. Zvikora zvizhinji muntaraunda medu dzaiiswe maphanxeyo anorambidze kuti mbavhadzo dzipotere mukati mwembatso dzinotatichire vana nekuzotore zviro zvevana zvinenge zviri mukati.

Kudai ngekuwanda kunoita mutekwerede inoshandiswa , pakutatichisa vana, pane imweni michini kunyazi neruqunga roshandisa vana muzvikora zvekuti zvanenge veireketa neruqunga ruqunga rweidaira veitotaticha ngenjira iyoyo.

Kudai ngekuti nyika dziri kubudirira, kunyazwi yedu ino nyika yetinoponera mweiri iri kubudirira. Hino, mishando ine chekuita nekushandise nyara yawanda maningi. Kunyazwi vanoifundira vawandazve zvinodetserazve nyika yedu mukupona.

Kuwanda kwezvikora nekuedzaniswa kwemikana yekuti vantu vatatiche kwaita kuti muzvibhedhlera mwedu tioneke ana chiremba nemadhokodheya veioneka veiwanda vanouya kuzohloya nekudetsera vantu kudai ngezvirwere zvavangasangana nazvo zvakasiyana- siyana.

Zvasiyana nepashure apo zvekuti madzimai aingirwa pashi asingadi kutenderwa eienda kuchikora mazuva ano madzimai otenderwa uye angwara oitawo mabasa amweni anoitwa nemadhodha kunyazi ekusona hembe kuri kutsvake kupona mukati mwrndaramo dzavo.

Kudai ngekuti hurumende yedu inodetsera nekukurudzira kakurutu kuti vechidoko vatatiche nekuziya nezvemitombo inorapa vandu mukati menyika ino ,vandu vakawanda vadetsereka kuburikidza kwekuita kwehurumende.

Kudai ngekuwanda kunoite zvikora mukati mwendaraunda nemukati mwenyika yedu. Zvaayo zvikora zviriyo zvinodetsera avavo vanode mamishando anochekuita nekushandisa maoko kakurutu zvinosanganisira kudhunga nekusona hembe dzinozosimirwa nevantu.

Mitombo iyo irikunasirwa ngemadhokodheya inozotidetsera ngemukuwo wetinenge torwara. Hino vanosanganise mutomboyo kuti vazokone kutidetsera kuti utungo huone hweiurawa mukati mwemiiri dzedu.

Pasurepo tinoona kuti vana nekuti ndombi dzanga dzisinganyanyi dzichida kunzi dzitatiche nekuti dziende kuzvikora nevasharuka asi munguva munomu tinoona kuti mwana weshe oenzaniswa zvakatodzana .

Mukuwo wetiri, tinoona kuti muzvikora zvakawanda votofundisa vana kuti vanokone zvemabasa emaoko. Vapedze nguwa yawo yakawanda iyoyo kuitira kuti vazodetsereka mundaramo dzavo, vanyapedza chikora.

Kudai ngekuti mitemo yezvikora, nemitemo yehurumende inoningire kuti vana vadxoka ere, zvidgoko zvinoningirirwe apapo. Tutse zvinoitazve kuti vana avavo ne anoenda kuzvikora yo vasazviningirire pashi, ngekuti vanenge vakapfeka zvakatodzana neamweni awo.

Kubeurwe pfungwa koitwe vandu muzvikora koita vandu vakoshese chiro cheshe chinofundiswemwo, nekukonazve kuparadzanisa kuti vanokona zvekuverenga voite zvekuerenga, vanokonawozve mabasa emaoko voitawo kudaro, kuti vadetsereke mukati mwendaramo.

Kubudikidza ngekufunda kunoita vanthu, mabhiridha akawanda mazuwa anaa, aanadzo mbahla dzakanaka dzekudzingwarira ndidzo. Kuitira kuti zvidhina zvanyade kuwa azvichayi padehenya. Ngekuti rinenge rakadumaidzwa ngezvi dhloko zvinosisira kuti usarwadziwa.

Petinoenda kuzvikora kudloka pahla dzakatodzana kunoite kuti vanhu vasaone kusiyana kwendaramo dzedu, zveitutsirazve kuti vantu vaziye kuti chavakahambira chemene kutaticha nekuti vaone kuzongwadzwe soro kuti vaone kuzodetsereka mundaramo.

Hurumende yedu inokurudzira kakurutu kuti vana vaite mabasa anechekuita nemaoko munyari muzvikora mwona imwomwo anosanganisira kutsetsa nekupishira simbi izvi zvinozoita ndaramo dzevana ava dziende pari nane vanyazopedzepedza chikora .

Vana vanosiyana ngenguwa iya yavanenge veifundiswe muzvikora. Kune vamweni vanokasire kubata veikonazve kumirudze nyara, apapo unofundisa unenge eibvunza, poitazve avavo vanononokera kana kuti vanodhana kumirudze nyara kunyazwi veiziva zvinenge zvabvunzwa saka wamushando weunofundisa kuti aziye.

Kufunda kuri kuita ana muzvikora kodakadza ngenjira yekuti vanoti vakafunda mabhuku chavafunda mubhuku vozochikombedzwazve kuti vazviite kudai ngekuti vanoita zvekukanika motokari vanozopuwa motokari dzakhona vochihloya zvavaierenga mumabhuku zviya.

Kudai ngekudhaya taifundiswa kutii chikora chakakosha mundaramo yedu. Mazuva anaya tobhuirwa zve kuti zvakakosha zve kuti anokona kurumba nevanokona kunxake ringawe riribhora vadetserekezve ndizvo ngoekuti zvoponesa mundaramo.

Kazhinjitu vana vanopurutana kunyazwi kuchikora avanyanyi kudofora maningi ende ngendaya yekuti ukaita musarinya vanokutaka maticha, zvinoitazve kuti vanhu vatatiche ngesimba pane zvaanenge eibhuirwa ngeanotatichisa. .

Zvakakosha yambo kuti muzvikora matofunda kana munofundiswa vana vatange varonzerwa mangwanani nekuhambiswa kuchaitwa zvidzidzo nekuti zuva ravo richange reihamba zvakadini.

Mundaraunda mwetinoponera tinoone kuti vana vakawanda vogara mumbatso dzakapfumbwa ngemazenge. Kusiyana nenguva yepasurepo yekuti vana vaifundira pasi pembiti kunyazi pabanze.

Vana vanoende kuzvikora venguwa ineyi, vodetserwa kakurutu ngekutaticha ngeruxunga kwoitika muzvikora mwavomwo. Zvoitazve kuti nevanotatichisa zvia nyore kwevari.

Kudai ngemishando imweni yakaparadzana. Kuchikora zuva reitanga, vamweni zvikora zvimweni zvineite kairi, zvimweni zvineite karongomuna, zvimweni zvineite kamwe pavhiki. Asi vanofundisa vanombogare pashi nevana vechikora veivabhuyira ngezvavanoningirira kwavari, kuitire kuti misikanzwa iite mishomani pachikora.

Kuzvikora akuendiwi kotatiche mabhuku ega, ngekuti kunenge kweida kuningirwa kuti umwe naumwe mwana nqondo dzake dzakawandire kuri, kunyazwi chaanonasa kukona chiinyi. Hino ,kunoitwa nemitambo inoningirwazve kuti vanokona mitambo iyoyo vanorambazve veitambiswa mitambo yakhona iyoyo.

Kakawanda kakona vana vanobekwa muzvikora kuburikidza nekuningirika kwachinoita hino zvikora zvakawanda zvozama kushoshera nekuita maxinga ekuti zvikora zvioneke zveionekera, kuitira kuti vana vakawanda vapadakarire, kunyazwi nevanongwarira vana ava.

Vana vanombobuga pabanze muzvikora vambotatichira panochaye mututu. Irinjira yekuda kuzama kuwanyengerera kuti vayaiye ngendaa dzinenge dzei reketwa ndidzo panguva iyoyoyo.

Kutaticha kwoyitiswe vana vezvikora vemazuwaano, kwodetsera yambo kuti vakure vaneruzivo ngendaa yemaponero avangaite mukati mwendaramo dzavo. Ngekuti nevekuzvibhedhlera vanouya veyipa zvidzidzo pamberi pevanavo muzvikora mwavomwo.

Muzvikora mune zvikafu zvinobikwemo, zvinoake mwiiri, zvinosanganisire bhochisi. Zvinokurudzirwa kakurutu ngevekuzvibhedhlera kuti mwiiri yeana ikure yakagwinya.

Muzvikora mwakawanda voita maxinga ekuda kunasire chiwanze chavo. Kunyazwi midhori yevanomirudza, iri njira yekukweya ndiyo vana kuti vauye veifunda pazvikora zvakadarozvo izvozvo.

Vana vofunde nguwa inei vane kuremekedza kakurutu kune vanovatatichisa, ngendaa yekuti mizera yavo voenda kuchikora vaa vana vadoko. Zvasiyana nepasureni apo apo, vantu vachaende kuchikora vaa vasharuka.

Imhatso inogare vana vevakomana, pamubhedhu kana kuti zvikoro koro zvakaturikidzana izvo izvo. Kangaidzei pangadaro pari pachikora pavanofunda nekutatichira vari.

Kudayi ngekuti mutemo wenyika ino awuningiripi kwega zviro zvinotatichwe ngevana vechikora, asi kuti unodazve kuti vana vave nenguwa yekudakara veyiita mitambo. Saka ngekudaroko ndiyozve imweni njira yekuti vaningire kuti uyu mwana unokone chiinyi uyu unokone chiinyi.

Kusimira zviro zvakatodzana kunyazwi pari pachikora kunoita kuti vanyari vana veierenga vasakarakadza ngezviro zvakasiyana ngekuti kutopfeka zvakafanana kunoita kuti vadzitodzanise ngevamweni vasakarakadza ngentamo dzemunyika, kunyazwi zvaasiya kumbatso.

Kune mitambo yakawanda inoonekwa muzvikora muno taticha vana. Imwe yakona inoitwa muzvikora zvawanda ngeyekukekeya. Vana vanofundiswa kuti vanokekeya makekerei kudaroko ngeiyoyo njira tinozwe kuti zvinooneka zveibuda zveinyaura mukati menzeve.

Nguwa ino yotopona, zvikora zvizhinji zvoise rushosha kutenderedze pandau pavanenge vari kuitire kuti zviro zvingwaririke, tutsezve pamusiwo kana kuti panopindire vantu, panange pakaiswa chikwangware kana kunyora kuti muntu weshe aziye kuti ndipo pachikora paaguma.

Kudai ngekuti kutaticha kunoita vana muzvikora zviripo zvimweni vanotaticha ndizvoo zvekuti zvinenge zveikomba mitezo yevandu kudai nemaemero ayakaita isina mushuna kuitira kuti vana vanase kuzwisisa.

Ndau dzakawanda kakurutu dzinotatichirwa nekufundira dzinoiswa rushosha kuitire kuti zvipfuyo zvisapinda mukatimwo. Kunyazwi nembavha dzemene dzisaone njira dzakareruka dzekupinda ndimwo dzeida kuba zviro zviri mukati.

Kuchiri nezvikora zvisati zvaone matebhura kunyazwi nezvihlayo zvakakwana zvekushandisa pavanenge veitaticha. Asi tinobonga ngekuti zvirikuhamba, zvirikuite zvakanaka. Hurumende dzirikuema ema kuti zvihambe.

Kuzvikora zvakawanda mazuwa ano vanobeke matebhura nezvihlayo zvekuti munyari kumhatso dzekuata unokona kutogara wotange kutaticha nekuerenga.

Pazvikora zvevana kune ndau dzimweni dzakaakwa dzekuti vanotatichisa ndokwavanooneka veigara iyoyo. Zvekuti kunyazwi pane zvavanenge veida kubvunza vanavo ndondau dzavanoenda veiende kuda kozwisisa pavanenge vasizi kuzwisisa.

Zvilavha zvoakwe mazuwa anaya zveshe ,zvendombi nemajaha zvoiswe chibuko, kuitire kuti vaya vanode kudzidinga-ringa hope vapindemwo, vakone kuzvidetsera ngenjira iyoyo.

Muzvibhedhlera mwetinoenda korapwa kana kudetserwa, mune imweni michini nesimbi dzinode ndau dzakanaka yaambo, dzakangwaririka kuti dzioneke dzeigara imwomwo. Masimbi aya nekuti michini iyi inosanganisira michini inozobike simbi nezvigero zvinoshandiswe pakucheke vantu kuti veide kudetserwa.

Muzvikora medu munoonekwa ndau yekuti weida kuvhunza unogumira pona ipapo kudai ngekuti pamuzi ino waguma ipapo ndokwaunooona weikomba kwaunonga weide kuenda kana weide kuziya kwega ndipo pavanokudetsera apapo. Wotobve apapo woende kumhatso.

Mitemo yehurumende yedu, inokarira kakurutu kuti peshe panenge peigumira vantu pange paine zvilavha izvi zveidetsera kuti vantu vasaitira peshe peshe kunyari kurashe tsvina dzavo, asi zvinodetserazve kuti zvirwere zvisapararira ngenjirayo iyoyo.

Kakurutu ukahamba weidingaringa zvidziro zvezvikora zvevandu vofunda zvikora zvepadera, unooa kuti maakirwo azvakaita akanaka yaamho ngekuti vanenge veida kuzama kuti vantu vaite shungu dzekuda kuramba veitaticha kuende kumberi nendaramo dzavo.

Kune ndau dzinotatichira vantu dzakakura zvekuti vanodaidzwemwo mweshe veibhuirwa zvekuita ngeavavo vange veivatatichisa kuri kuzame kude kuti vadetsereke mundaramo dzavo.

Kudai ngekuti zvibani zvinoshanda ngezuwa zvawanda mukati mwemamizi mwedu. Zvinodetsera kuti tioneke teitaticha kunyazwi neusiku kuzama kuda kuti ndaramo dzedu dziite zvirinani.

Mbatso dzinofundire vana vakura vanenge votutsire kufunda kwavo nedzavanogara dzakanaka yamho, ngekuti dzinoakwa dzeizikana ngekuti kuti vandu vanenge voouyapo vakura, vanenge vootsvange kufunda nekututsira mabhuku.

Kuaraidza kunoita madhodha nendombi, veirodzana pfungwa kubudikidza ngezvifundo zvinenge zveiitika mukati menyika. Kuri kuzama kuda kuite zviro kwazvo mundaramo.

Nguwa inei zvilavha zvonasirwa, zvotendera kuti wapedze kudzidhetsera mukati mwacho mwoshambe nyara ngekuti munge munemvura tutsezve munenge munechibuko chikudzidingaringa nekunasirisa kuti pane panode kunasiriswa

Kudai kwekuti kune ndau dzakaita makwitira, motokari dzohamba mazuva ano dzakakwirira mudenga kuitira dzigume kweshe iyoyo veipa vantu kuti vatatiche nekubeura vantu ndxondo dzavo mukati mwekupona.

Zvikora zvekufunda ,kututsirira kakurutu dzekotsvakise mushando. Zvogadzirwa ngenjira yakanaka yaamho ,zvekuti vanobeke zvidhina pashi kuti dutu risapwititika reiende murukumbati memhatso dzinenge dzakaakwa kuti vana vafundire.

Zvikora zvedu zvemasharukwa kakurutu zvine ndai dzakawanda kubudikidza ngokuti vanosiyanisa zveienderana nekuti mundu anotaticha chinyi uye anoda kuzoitei apedza zvanotaticha izvo .

Nguwa ino yetoopona, kazhinjitu kune zvikora zvepadera zvekututsirire ndizvona kufunda, umwe ngaumwe unenge ane tebhura rake raanoshandisa nechituru chaanenge akagara. Izvi zvodetserazve kuti vana vedu vange vane nguwa yakanaka, yekushandise mudziyo yakadai ngeiyi.

NYIKA YEDU YAANE UPFUMI NGENDAA YEKUTI IMWENI MISHONGA YOTONASIRIRWE MUNOMU. TUTSEI VANOINASIRA VAKONA VANOTOSANGANISIRA VANA WEMUKANYI MWEDU. VANONGANA VAFUNDA NGENJIRA YAKONA YEKUSANGANISE MITOMBOYO KUTI IONEKE YEI RAPA VANTU.

Kudai ngekuti vantu vanodakarire chiro ngekuona kwevanoita, kwoakwe mhatso dzakakwira mudenga mazuva ano ngekuti ndodzinodiwa maningi ngeavo vanenge veida kutaticha nekutsvake ruzivo mukati menyika dzino.

Zvikora zvepadera zvine ndau yakakura kakurutu, yekuti vana vechikora vahambe nekugara veitaticha. Kudai ngekuti vazhinji vakhona vanenge veiti veibve ipapo veitoende kuotsvaka mishando.

Ngekuti hurumende iri kuaka zvikora zvikuru zvevanoda kutaticha kuenda mberi. Vana vakawanda vanenge vapedze zvikora vanooneka veyienda kundau dzakadaro idzodzo, kuti vafundiswe ngemaponero nezvinenge zveyizodiwe kwavanengana veida kuzoshanda.

Kubudikidza ngekuti ndau dzatinofundira nedzetino fundira dzinenge dzisina migiba yakawanda yekunaikira mbahla. Vamweni vanopedzisira vonanikire mbahla dzavo muberere memavanogara.

Hurumende yedu inodetsera kakurutu kuti vanthu varambe veitaticha kana kufunda kuende mberi ngekndaya yekuti zvikora zve vasharuka vawanda mukati nenyika yedu uyezve zvinochi beura mukana ye kuti vanhu vawane kweku taticha ndiko zvinochibeure ndxondo dzavo kuti zvigodetsera mundaramo.

Ndumure dzakawanda dzinozwe kusundwa, ngekude kuramba dzeitaticha kuti dzinge dzeiziya ngenjira dzakawanda dzekuti vaite ndidzo madhogodheya nekuti vazodetsera vanthu muntaraunda mevanoponera kunyazwi kugara.

Kudai ngekuti zvimweni zvikora zvakakura yaampho. Panoiswe zvikwangwari zvinokhombisa vantu kwavangada kuhamba veienda kutenderedza nharaundayo yechikoracho ichocho, kuri kuitira kuti vantu vasarashika.

Kwaane nzira dzakawanda dzekuti vandu vatatiche ndidzona dzinosanganisira kuverenge mumabhuku, dzinosanganisire kupe vandu zvakanyorwa kudhaya kuti vaone dzinosanganisirazve kunyari kuise chiro cheiita kuti vandu vaone pachivhiti vhiti chakakombe pamadziro. Dzeshe idzi dzirinjira dzekuti vantu vatatiche ndidzo.